Landa iipumbiwa yoye nokakalata koye kombaanga ngoye tomono woo oshimaliwa keemuna sho tolanda ngele owahala oshimaliwa keemuma ,shino otoshi ningi nee nombaanga yo NEDBANK.

Omapingakanitho goshimaliwa pokati kiilongo yomuuyuni unene toyi kutha mondola ya America yu ukitha miilongo yimwe yi ili.

Oshimaliwa shefo shoshilongo Congo. Oshimaliwa oshina koombinga adhihe dhi li mbali, shoka tashi ulike ongushu yomilongo ntano.

Nwethwamo! Ila enda pamwe natse tyapula omafutilo gopaungomba nokakalata koye hoka kombaanga.

Ekunkililo lyulingilingi shina sha niinima mbyoka yandulukwapo paungomba dhono kadhishi dhoshili, nowu kale wakunkulilwa netumwalaka oto li etelwa kombanga yo Standardbank.

Oshipundi shoku kuutumba sha longwa miiti hoka ha kuutumba omuntu gumwe uuna ta vululukwa nenge ta longo sha, oshipundi shino osha longwa nee sha golimana.

Iipundi yo mo mbaanga, yo pa muthika, yili mo mbaanga moka aantu ha yeya oku kwathelwa yo taya kaka ko omutumba manga ya tegelela ya I thanwe.

Nkondopaleka onakuyiwa yoompito. Tse otwa itula mo mokutholoma onakuyiwa, mpa aakwashigwana yetu nomudhingoloko gwetu tagu ningi nawa.

Ninga ethimbo kehe wu kale to ilikolele wu ka nwe okoothiwa nenge to ka tyapulila ehuliloshiwike to landa iipumbiwa yoye komalungula, nokukala okukalamwenyo koye nawa. Shino otoshi ningi nokakalata kombaanga okakushu, kombaanga yopamuthika yaNamibia.

Iipundi yapumuthika gwopombanda , yalongwa miiti nokalufufu. Niitaafula mbika oyanuninwa omuthika gwo pombanda lela.

Omahalelolago kuFransina Ashingola sho asindana N$2500 nokakalata okatiligane kombaanga yaVenduka.

Omumvo omupe nehangano olyo tuu ndono lyo Avo. Landa iinima yoye nehangano lyo Avo. Tameka omumvo gomulongo mbali niihupe omilongo mbali nahamano, nehangano lyoye lyo Avo.

Aateleki dhingi ya tatu ya sindana me thigathano lyo kuteleka lyoka kwali lya u nganekwa koBakpro. Go tango okwa sindana N$10000, omutiyali N$7000, no mu titatu N$5000.

Omahalelolago kaasindani yetu, mba ya sindana omambo gopaumwene gokushangwa iinima yawo mbyoka tayi inyenge mesiku kehe.

Oshimaliwa shefo shoshilongo America sho ngushu yoondola ethele limwe noshimaliwa shefo shoshilongo Euro sho ngushu yoondola omilongontano Euro.

Oweshi tseya tuu kutya ekwathelo lyo paunamiti ohali vulu okuya pehulili manga inoshi tegelela onkene ninga ekwashilipaleko lyopaunamiti nehangano lyo Hollard

Kala wuvite uugumbo natse ninga egumbo lyondjodhi yoye yi tse. Mona omilandu dholela kuza kookatokote ano kuza ku tse tu dhengela nena.

Omayalulilo gombaanga go paungomba ko shali. Kala wa pewa uuyelele. Kala wuna omayelo gombaanga go paungomba mombaanga yaVenduka.

Gandja omayakulo gopashimaliwa kaakwashigwana yoye niisimpo ya gwedhwa po. Oto shi ningi nombaanga yotango yopashigwana, tondoka.

Iimaliwa yomafo yongushu yayoloka no yiilongo yayoloka, iimaliwa yiitenda yongushu yayoloka , iimaliwa mbino hayi longithwa okulanda iinima iipumbiwa yaantu.

Dhengela ombaanga yoye opo wungambeke efuto lyoshimaliwa lya gwedhwa po, ngoye wulopote uulingilingi towu ningilwa ngele owuli omulongithi goombanga yopamuthika gwopombanda yaNamibia.

Aantu yaali taya pinga thathana iimaliwa yiilongo ya yooloka. Gumwe ota gandja eeEuro 100, omanga gumwe ota gandja eedola 10 dha America.

Omukalo nkene wuna okupungula omutine. Idheula oowili omilongo mbali nane ompango yokulanda, shino otoshi ningi nombaanga yotango yopashigwana.

Iitafula yili itatu yalongwa miiti. Iitafula mbino oya londekwa thana yo oyii vule momitango , opena oshinene, opena shapokati naashi oshishona.

Oshimaliwa shefo shoshilongo Congo. Oshimaliwa shino osho ngushu omayovi geli gatano osho ne hashi longithwa koCongo.

Iteteka okupulula natse nembakumbaku lyoJonh Deere, otoshi ningi ne nombaanga yaVenduka tofutu oodola omayovi 10 200 kehe komwedhi.

Embwinda lyoshimaliwa enandunge olya tula ombaanga yopamuthika yaNamibia, opo yi nane noku ithana oshigongi shoku kondjitha uufuthi wopashimaliwa momumvo 2025.

Aantu yaali taya pingathana iimaliwa yiilongo ya yooloka, no yongushu ya yooloka. Ashike iimaliwa mbino ayihe oyomafo, oko kutya ota gandja iihupe nenge taya landithathana.

Ekwashilipaleko lyoshohauto nolyoshimaliwa shi nasha naamboka yehole okukapashiyona oshanuninwa nosha kwatelwa komeho kombaanga ya venduka otayati nee yawayimina.

Oto dhiladhila okuzuululako nokumuna iimuna yoye ? Pewa omukuli gokuzuululako gokutunga iimuna yoye okuza kombaanga yotango yopashigwana.

Oto kwathele ngele onda kala ndi na omuyenda ina hiwa? Eheno ota tu kwathele. Ombanga yotango yopashigwana oye ku kwashilipaleka.

Epandela ezizi, lyomukuli gwegumbo, emanguluko oha li tameke netaambiweko lyopetameko lyoshali, tu talelapo kehe etitano moshitayi kehe mo Nedbank, okuza pohetatu sigo otundi ontine

Iintsa yepingathathano lyoshimaliwa pokati kiilongo yi ili noyi ili uuna to landa nenge to landitha, shino ohashi u like kutya oshimaliwa sho shilongo shino oshina ongushu yoshilongo shiya oshikwawo uuna to landa.

Iimaliwa yomafo yiilongo iyali ya yooloka, shimwe oshimaliwa oo Euro omilongo ntano omanga oshikwawo oo Euro ntano dhoshilongosha America.

Longa nuudhiginini tse atuku kwathele, nkondo paleka ongeshefa yoye opo yishi pondole momangeshefelo otoshi ningi nombanga yotango yopashigwana.

Aasindani yeli yane oya sindana oombandi dhili ne muudhano womathigathano goombasikela ngoka gali galongekidhwa noguunganekwa kombaanga yaNedbank.

Iikwamboga niiyimati tayi landithwa pomatala. Omatama noonyanga dhili momatala aantu taa landitha opo yiimonene iikulya yo yamwe yi imonene mo iisimpo.

Etseyitho patulula uuyuni nondjato ya hwepopalekwa uuna washangitha okakalata koye kongodhi nombaanga yobank Windhoek.

Tya oshi li nawa koshimaliwa shoka shi li kuunyege. Oto shi ningi pamwe nOmbaanga Yotango yoPashigwana yaNamibia. Longitha okakalata koye kombaanga.